Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxeeno isino bigadoho

Tini misilete aana leeltani nooti musiliime ikitana sidaamu daganna dagoomu manni budu udano giddo jakeeta udidhani noo gede misilete aana lelano.

mitto lawishsha eemmo ana Kuni qaali niwaawete giddo meyikki seekkitine ha runse mitto lawishsha eemmo ana Kuni mitto lawishsha eemmo.

Konne assinannihu yaano qiidado waa albaho ga ninannihu gojaamo qiissanno yine hendannihuraati Konne assinannihu yaano qiidado waa albaho ga ninannihu gojaamo qiissanno.

Waa anganniha xiimbiwano uduuncho kone assine kalanqe loonsonni gari naandaniho kone kayinni mannu hasirihu callu hidhano injo duuchaho heedhanokki daafira.

Duuchu dani loosi elekitiroonisete uduunni widoonni loonsanniha ikkanna kuni sagale raisate shae gafiratenna waa iibbishate horonsi'nanni udduunnichooti woye stoowete yine woshshinanni

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Konne darga addi addi biufanno uduuni ganba yee leelaano konne uduunicho loobsooni gara lae lowontanni maala'loomo isi noo qooxeesi lowo geesha biifanno

Tenne misile aanna la'neemmori maattiya yinummoro beettu danna kolishshu uduunne udirikki halloho calla bogge wodhe noohu anga gawatte amadde isera boorrewa wa hinkiilanni noo.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate tini mixaammixote yinanni barbareeti

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Konne darga leelanno addi addi garinni biifanno gede assine loonsooni uduunichi aanno horo addi addite iso worre heenooni base giddose lowo horo uyiitanno

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile fa'naminokiha qulaawu gorigissi biira xawisse leelishshano.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Qaallate Egenno fidalete aantenni worte aantete borqaallu giddo noonsa fiche la e borreessitanno gede daqiiqa assatenni jawaachishinsa Qaallannita Borqaallate Fiche aantete noo qaalla la ine fichensanna qaallate ga rensa fushshe.

Tini leeltannoti mannu dadda'lanno bayicho ikkanna kuni bayichino babaxino dani uduunnicho hirranni woy daddalanni base ikkitana mannu dada'late ofollinno bayichi dinjinnohonna dibaxisannoho.

Beetto faashine uddidhe angase goowunniwa wodhite umose tidhite badheenni baqqala kuula afirino miniwa uurrite la'anni noota anfanniwa nooreeti yine kullanni base ikkitinote

xaano mitto qaale ane ledo mitteenni babbando hun tanno Lawishsha Lowo geeshsha danchu garinni loonsoommo xaano mitto qaale xaano mitto.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno tini gitaarete yaate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro qulaawu minni alibaanni caalu haqqe biiffaddo nootti leelittanno

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile elekitiroonikisete kaa'lannonke uduunnichooti.

Kunni mitte mootimmate uurinsha hoowe gidoonni kaansoonni qunqumasho shaanaati. Kunni shaanni Ike late biifino gara lae konne shaanna aannino Togo ase kaasirola yee halchoomo.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Tini jippaase ikkitana jawa jippaasenna shiimadda jippaase leeltanno. jippaasete horoseno faarso maccishshate, sirba maccishshate, odoo maccishshate nna woleno konne lawannorira kaa'litanno. tini jippaaseno baxissannote.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Gudumaale paarikenna gangalatu mereerishati, kuni mereerishi duuchu mani gangalatanni hagidhatr adhatenna adhamate seera gumulate, fotto ka'ate hattonno babaxinoricho daa'atate biifado darigati

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. kuuni manchoho kuuni nanchi afo angateni amaxe heedani noo. umosi awuwe qaqasino isi jawa manchoti.

Geedimu xaano aante noo qaallanna geeshsha mereerimahonna dana kolishsho handaarra fiche mimmiti nera kulle Geedimu xaano aante Geedimu xaano aante.

Sidaamu afii maxaafa ikasi misilete aana leeltano borro nabawe xawisoomoha ikanna kuni maxaafino ontiki kifile maxaafati yaateni buuxo asoomoha ikano.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote tini bisoho yaano uduunneho ga'ninanni shittooti

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile gaawe udirre umoho barimeexxa wodhino manchoti.

Daallase duuchu garii loosa dandiinanni. Ikkollana kayii xaa yannara daallasa loonsanni gari addinta diniqisannoho. Bashsho haqqa calla horonsi'ne loonsanni xa kayii sponjete loonsanni.

Aanchiteno nabbabbanansa Umi umikki layinki sayikki tonnikki macciishshitanni dawaro qaalunni kultanno w k l deerrisaano kiirooti yinanni Aanchiteno nabbabbanansa Umi umikki layinki.

Doogote danora kora ikkanno yinannire aantensa garinni Wolu doogote aana dano iillishannori borreessitine leellishshe Doogote danora kora ikkanno yinannire aantensa.

Rankenna Taashshe Nabbawa Mittu rosaanchi o ra daqiiqa uyte mittu daqiiqi giddo me e qaale taashshite nabbabbannoro shallagi Rankenna Taashshe Nabbawa Mittu rosaanchi o ra.

Isayyo Borreessa daqiiqa Lawishsha Loonseemmo wodho wodhdho kayinni aante kultanno Kadantino qoonqonni aante dagganno borro borreessate kaima ikkannonkere fidale duu rama leellishshate lame shaetenni woy giraafete qiniishshinni assine diborreessinanni.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile ga'labbbote bissa yaamantanno bissaati woy poolisete.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile kiilotenni hirranni muuzeeti.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro kolishsho bolaalena haaja shuuraawe uddidhino beetoti.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile seedana buuda afirinoha waaliya ibex leelishshano.

doogo shiima ikite haratenno bexisanota ikitinno daafo dasi yotanno tenne doogora gonne gonnete afantannoti shiimada minna lowo geesha biifannote yaate.

Aantete murroonni haqqa badotenni ka inanni kifilete miilla nera iibbadu siwiilinni hiinfanni jawu manchi nabbabbinanni Aantete murroonni haqqa badotenni ka inanni kifilete miilla nera.

Ikkollana ayiddise meyaa beetto nabbabbanna ofoshshiisha tiyyi re giwannohura kula mitiinsannonsari hee riha ikkiro la anni waajjitino Ikkollana ayiddise meyaa beetto.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro minnu waalichi saanqira shara worre hee'nonni. Mineho kayi gobaadi sabba diganoonniho yaatte

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. lamu mani ofolte nooo. insano mittu koate fisisirani noo mttu kayini fayira albanu hige oofoe noo.

Rosu shiqo ha runsatenna maxaafinsa giddo noo rosu udiinnicho shotu garinni afidhanno gede assate rosiisaanote biddissira afantannori rosu kifillanna rosu umma rosaanote maxaafira noori ledo xaaddannoreeti.

Tini misilete aana leltani noota juusete yineemo tene juuseno papayuni loonsonita woyi mangaoteni loonsoonita ikite leeltano yaate maaho horonsinani yiniro agate.

Tenne misile aana noore borrotenni aane noo garinni xawiseemo. Tenne misile aana leelanni nooerri roore yanna allichchoho afantanno leemicho xawissanno.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Danchate hattenne hedo halashshitine sase gufo amaddino isayyo gamba assitine borreessitinoonni gufo borreesse Danchate hattenne hedo Danchate hattenne hedo halashshitine.

Konne daraga leelanno mini addi addi garinni mannu babaxitino hayyo horoonsire loosino mineeti isi mule leeltanno muro addi addi horo uyiitanote

Shiimmadaannu qaquuli diru aanna dirante rosu miniha uduunensa udidhe biiffe noori baanbunni lolahanni nna anga hayiishidhanni affanttanno konni garinni yaatte

Kilaadhe woyi olamanni massaara, kuni masari lowo birra baanite goba gobayidinni e'anoha ikkama, kuni masari lame owaante aano, mite lubo shaano mite diina garigarano

tini misile lowo geeshsha biiffannota ikkite addi addi akata amadde nooti leeltannoe tini maati yiniro lamu manni beenzile worrannihura irkkirre nooti leeltanni nooe

kawiichi makeenu uurranowa woy galannowa hoowe lawanno xa leellanni noohu sase makeenaati mittu insawiinnni baxxanno lamu mittu suudi noonsa kaameelati

Kuri lananiri babatitino udunuba hedhanoha ikana tini udunubano babatitino hororra horronisinanni udunubati lawisho siwilu mitasho, lasitikete wonibare, sina wodhinani rakabote woleno gidosi amadino.

Tini lelitanoti acanibbalo yinannit ikitana horroseno budena gananiwoyite mixashshote dinabanita ikitana loosanitinohuno lemaho yinanni haqqichini loosanitinota ikitana imasseno obba burre loosanni.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

DUbbu addi addi horo aanno dubbu giddo afantanno horo giddo addi additi dubbu saada heedhano hakiinini sae dubbu dancha ayyare aateno lowo horo afirino

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

Qoonqonna malaate xaadise borreessate huwanyo dandoo kifillara bowirsidhino gede hexxo assinanni Qoonqonna malaate xaadise borreessate huwanyo dandoo kifillara Qoonqonna malaate.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Fooliishshote Guulcho Sagale Fooliishshote Rosi Hexxo Tenne fooliishsho rosi gedensaanni Qaale qoonqote tuqqo deerrinni Addi addi niwaawete giddonni babbaddenna xaadisse qaalla suwisse fultino qaallaranna handaarrara nabbabbanno.

Maalunni loonse biifinsoonni sagale konni garinni afanttanno yaatte xaanno koye misilette aanna. Salagale manchi beettira lowo horo uyiittannotta ikkasse xawissanno ayiinno yaatte

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate mannu dikkote woy quchumaho haranni nooti leeltanno

Maalunni loonsoonni woxxinna woyi qaamatto, manaho duucha woyite injitusiro maalunni saga'lara baxano woyi halichano kayinnilla asa hooguro manu deerisinni saga'lanno

beetto sidaamu daga budu uddano uddidhe goowaho diigga wodhite umose budu garinni amaxxite diigono wodhite angasenni gacco amaxxite noota anfannite yaate

Kolishsho saa albase booqa doogote qaccera gadhe no tini saa mayiira gadhe nooro hede kae hani kulatoe caaleho gadhe no.

hayiiso danna ikite haanjidhinno gari lowontanni baxisannoha ikanna jajabu manni waajo gawe udire doyisamme ike ofolinno gari giddo tashi asanno.

Isayyo Borreessa daqiiqa Qaagiishsha Loonseemmo borro woroonni noo garinni loosansa buuxi Isayyo Borreessa daqiiqa Qaagiishsha Loonseemmo Isayyo Borreessa daqiiqa Qaagiishsha.

Weese shaannanna badalla, kuri sasunku manchi beetira lowo geesha sagalimate horo'nsinannirichi giddo qara sagaleti, tinino sidaami giddo lowontanni manu babaxino garinni horonsirano

supperimaarkeettete mirte giggo anfanniti ingilizetenna amaaru afiinni borreessine worroonniti inirichi maamaasi yinanni su'ma afidhinoti sagalimmate horonsi'nannite yaate kiiroseno duucha ikkitinote

Kuri la'neemmori dagana maatete noonsa ganbooshi lowonta baxissanno ikkollana kayinni qooxeessaho noo ishini fiine biddi assiniro yee halcheemma biifisa hasiissanno

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Nabbawa assi daqiiqa Kifilete giddo macciishshate xe ne Loossinanni noonsa heedhuro hasiissanno Busha Jaalooma yaanno uminni kaa lo assinsa Nabbawa.

Addi addi dani seesi noohu giddo kolishsho uddano aana manchu goowa lawannowa worre leellinshoonnihu roorenka seennu roduuwi horonsirannoho kolishshonna bilicci yaanno kuula afirinoho yaate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Kunni garbi sidaamu gido afamano hawaasi garba ikanna kunni garbi xaa yannara lowo horo aanni afamano. Konni garbi horo mannu wole gobanni daa'atate daano daafira lowo e'eo afi'nanni.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile lukkuwi duunira hidhaninna hirranni noo manna xawissanno.

onni maxaafiti hinkiilote qoosso Itophiyu Rosu Ministeretenna Wodiidi Daga Dagoominna Manni Qoqqowu Mangiste Rosu Biirote Konni maxaafiti hinkiilote qoosso Itophiyu.

Qaali suude Babbada Rosaanote qaale saleedu aana borressinsa Looseemmo Lawishsha kayinni qaalla shaaladoho qaali suudeho qole babbada la neemmo Qaali.

Tini misilete aan leelani nooti maashine babaxino looso loosanoja ikanna danaseno haanja ikite leeltano yaate misilete aana leeltano maashinubba lowo horo uyitano.

nabbawinsa Loonseemmo Loossinanni techo rosinke ki ne lame lame nabbambummohu gedensaanni niwaawete ikkitine huuro ne naggi assitine giddonni fultino xa mora niwaawete amado mimmiti nera nabbabbe.

Bushshunni loonsoonni mixashsho aanase waajju bu'lu omolla rainsanni hee'noonnita woroseenni mixashsho irkisara worroonniha sase baccicho sasunku bacci mereero omolla raissanno giira no

Giwirinnunni loonsanni hayyo giddo masimarunni gide winxoonniha ikkanna beettu waajjo madaabbara woranni noota badhesiinnino wolu gidi noowa ikkasinna jawa haqqicho noowaati

Mittu beeti angasira qawwe amade ilaalu iima ofolle no. Togo manni roore yanna gobbate qaccera gobba dino qafadannoki gede gargartanni.

tini aleni yiinumoro misile maati .yiinumor. tiirete anna tama wooronni mulesino kubayaho qulxu'mu shorba wooronno insa kayinni hoja jawa seda kurse anna wooroni.

Loggita Dawaro qollanni yannara addi addi Way su ma Abbay qarri noonsa mereersino garinni la anni taashshinsa Loggita Dawaro Loggita.

Addi addi mitiimma noonsa Danchate hattenne heedhuro hasiisanno garinni kaa linsa amado miilla ne ledo hasaabbe Addi addi mitiimma noonsa.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Kayinni wole doogo heedhuro woy kalaqa dandiiniro rosiisate kaa lannori shiimmaaddu udiinni rosiisa jawaachishate kaa lanno Kayinni wole doogo heedhuro woy kalaqa.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate lekkate wodhinanni koate leltanni nooe kolisho uulla nooti

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno agatto biiffannoti lasilaasssunniti leeltanni nooe

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro lowo geesha leinotti waajo muuze leeltanoe.

Kuni eggenshiishaho, eggenshiishunno jibuutira bube aanna harano hodhishi mitr lamalanni sasr hige hara hanafanotta kulanoho xawisanoha ikkinotta buuxxa dandinannitta eggensisanno

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

kuni dargi ama'note minira ikko addi addi dargubbara bikkamino waaginni kiboorde hiritanni afantanno. keboorde faarso faarisinanni yannara lowo horo uyitanno.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Mite mite yannara Qorke Ilaallara Gobboomu Paarkera qoqqowame ontunni tonaalamu geeshsha ikkite agarame hee ranno Mite mite yannara Qorke Ilaallara Gobboomu.

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino awukaato intanniti duune hee'noonniti leltannoe

Ane seesu uduunne lowo geya baxisannoe. Konne seesu uduunne lame misile aana hidha hasiranno mannira reqecci yee leellano gede assine worroyi.

Kuni leellannohu dagunchoho. Saada lamewa beehantanno mini saadanna gobba saada yinannita ikkitanna kuni dagunchuno gobba saada giddo gaamamannoha ikkanna dagunchuno maala saga'lanno.

Ficheete ayyaani dayro seennu hore ga nara albaanni babbaxxitino Looseemmo qixxaawo assanno Ficheete ayyaani dayro seennu hore ga nara albaanni babbaxxitino.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile seesaho horoonsi'nanni baxisannoreeti.

Wedellu gambba yee mitto xawo fule lekkate kaase godo'lara balaxote qixxaawo assanni nooha ikkanna uddanono duuchunku duuchu danita udidhe no.

Konni qooxeesira nooti haqa baarzaafetenna hoome ikitanna tenne haqenniti horose galanni mine mi'natenna giira giidhate horoonsi'nanni. Tenne haqe faafirika eesine babbaxino uduune loonsanni.

Tene misilete aana la'neemoti manu batu looso loosanni duhinoricho leelishanno, babaxino uduune mitu bayichini eole bayicho woyi kaamelu aana hogowo

Meessi noonsa heedhuro hasiisanno co imma agadhinanni gara anje garinni kaa linsa Meessi noonsa heedhuro hasiisanno co imma agadhinanni gara anje.

tini aleenni leeltannoti girigidu aana heedhona dana duuuchu kuuli karsame biifise nooti leeltanoe anera konnira haqqicho isi aanano halaale labbe uurite no

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate siwiilu uduunne loonsanni mineeti kuni

Tini misilete aana leeltani noo mancho sidaamu daga giiddo afantanota ikite sidaamuniha budu uduune udidhe misilete aana afantano gede buuxo asinoomo.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate mancho dottorunniwa marte nooti leeltanno

Kuni la'neemmohu biifisate horonsi'neemmoho minenke heedhanno qixxaawora biifisirate horonsi'neemmo uduunnichooti konnira hidhine horonsi'nummoro danchaho lowonttanni biifisirate kaa'lannonke konnira horonssira hasiissanonke

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Konni daafira heedhunsaro qarqarinsara noori baalu babbaxxinohu fayyimmate aana iillanno garunni horoonsidhuro taaltino sagale qarrinni gatatenna dironke seedisi rate amadinota ikkase xawisse kulinsa.

Teene miisilera laanemohu seenu biinflira loowo geesha asse hassisano biinfilu uuduncho ekkana kuunino uumu biinfile leedanno daanancho addi asse hassisano qiibateti.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile kaameelu aana usurroonni egenshiishshaatinna iimaanni noohu elekitiroonikisete uduunnichooti.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro babbaxinorinni loosonitti agato leeltanni nooe.

Mitto woraqata xarapheezu aana worroyi. Kunni woraqati aana sidaamu afoo yitanno borro no. Alee higeno itiyophiyu sicci nna sidaamu daga sicci no.

Babaxitino dani laalo, tini laalo manu babaxino xibira ikko sagalimate horonsiranno, banaxitino dani laalo leelitano insano buritukaane, paapaya awukaado, muuze wkl

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri lubbonna heesho ge'issanohu Qullaawu maxxaafi leelanni nooe.

Mannu kiiro lexxitu deerrinni Kalaqamu ba raasinonke elto giddo mannaho hasiisannori yanna yannatenni aliiditinna roore darga amaddannoti lexxanni ha ranno Mannu kiiro.

konne bayicho daddalo daddallanni bayicho ikkanna, konne bayicho roorenkanni habashu uduunne anfanni base ikkanna, kuni uduunnino lowontanni biifannohu waajju rooranno baseeti.

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera duucha loosante gooffeenna hirrara worroonnita culkunninna birrunni loonsoonni goowunna angate biinfillira horoonsi'nanni uduunne xawissanno.

Ikkito Ikkitote Aante lekkaanchu sa ara qixxeessinoonni umo malaatiwa iilla Mittu manchi tayinsanni doogo kolishsho doogo ikkituro kaameelu doogo qoleno kayinni waajjo kuula buurronni malaatiwa tayisate albaanni iilla.

Madd addi addi horo aanoho minu aano horo giddo maate ganba yite miteeni heerate ikko addi addi mini saada heerate lowo horo aanoho

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Konne darga mannu ganbba yee doogo haranni leelanno insa mule leelanno kaameeli giddosi addi addita babbaxitino horo aannoho kunne kaameela loonoosi gari addinta maalaliisiisanno

tini mccate wodhine macciishshinanni maashshineeti woy elekitroonkisete uduunneeti danase kolishshote tini yaate lowo geeeshsha baxissannote mite yannara maccate gawajjono abbitanno

konne darga afantino gashshaano yine woshhsineemmori owaante afidhara marte nooha ikkanna, owaante aanni noo beetti waajjo uddano uddirinoha ikkanna, owaante afi'ranni noohuno ofolle no.

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino saada huluuqisiisanni noo sidaamati

dancha gede masimarunni loonse dirroonni minna insano rosu mine ikkanna haanjanna baqqala kuula buurre loonsoonniho albasiinni hige seeddaanna haqqe no

xaano niwaawete umonna Looseemmo misile xaadinsanni aane daannori maatiro mitteenni hasaambo xaano niwaawete umonna xaano niwaawete umonna Looseemmo misile xaadinsanni.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro lowo geeshsha biifanno waa anganni udduunichi leelanoe.

Co icha ikkinokki qarqari Lawishsha kayinni ishinaawinohonna bushu fooli ani lawishshaho nooho Co icha ikkinokki qarqari Lawishsha kayinni ishinaawinohonna Co.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile caalunni diwantinitta bifaano hoowe xawissano yaate.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame

Rosano diru goofimarchira fonqolo adhittanni fonqolattani noore kuri qorqoranni fonqolu mooramanokki gede agare hee'nonni hajo la"anonsa bissa wo'munku dargaho leelte no.

Footo kayinse Minu aana xallinoonnit leeltannoe: Hattino footote ledo nooti borro xawissanno ga'ra ikki'ro Hawadi yannanni bokisete ispoorte rosa hasidhannori borreessa hanaffino daafira Shiqqe borreessantanno gede leellishshanno:

Birrote uduune tini la'neemoti kurisebbiirote gido alibanni worena komputere wodhine looso loonsanite koniranno duucha woyite biirote woyi komputerete mine horonsinanni

shoolu labalinna shoolu seeni miteenni ike uurino gari lowo geesha dasi yaano hakono sidaamuniha budu uduune udirre seenu aannani qole gaanete yinanni fooxa ase xaxirinoti baxisanota cala ikituki mala'lisanote.

Kuni la'neemmohu sasu coye mule mule noo gedeeti konnira shiima geeshsha fafinse worriro danchaho baalu coye karssamiro dibaxissanno konnira giwissi'noe

Nabbawate Albiidi Huwato marro marro daqiiqa qoltanni nabbabbanno gede assinsa Nabbawate Albiidi Huwato marro Nabbawate Albiidi Huwato marro marro daqiiqa.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate mannu ganame caate hidhanni nooti leltanni nooe

Jeefoteno gattino gufo lame lame Danchaho Ammanama yaanno ikkitine huuro ne naggi assitine uminni nabbambe sa nummo marro qolle nabbambeemmona qixxaabbe.

Mini saada giddo mite mite saada gobbara difushshinanni. Korkaatuno mite saada ille adhitanno daafira. Kuri saadara sagale albaa worreenna itani no.

Lawishshaho keere xa muwara niwaawete garinni dawaro haa nannihu soodo ikkiro keere galitto borreessitine qolle Lawishshaho keere xa muwara niwaawete garinni dawaro haa nannihu.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate kuni sidaamu meentinna manchu gaawe uddire nooti

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile injaara ijaarisanni nooha mitto mancho xawissanno.

Dubbu saada addi addi horo uyiitannote uyiitanno horo giido goginsanni addi addi uduune loosate liwo horo uyiitanno ise ba'anokki gede dubbo seekine agara noonke

kuni dargi kalaqonna qooxeesaho yinanniwa ikkana, kuni qooxeessino lowontanni biifadoho hattono, duuchu dani haqqe giddo fulte nooha ikkanna, hattono, ilaalaamenna xeichaame baatto no baseeti.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Konne sirbasi meichu macciishshanni nabbabbanno yannara hee re afinokkihu gede ikke sammi yii Konne sirbasi meichu macciishshanni Konne sirbasi meichu.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni sidaamu seenni mittu labbahu ledo lame uurre noori leelanno qolo uddire

tini aleni leltano miaile matti yinumoro. maalaho hoga kare wooroni kuni maali sase bayicho leelano. iso hidhara manu biira anga amade kiirano.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile gonxxanni alga biifannoho.

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera kolishsho uduunne uddidhe lowo birra kiirtanni noota mitte manchonna duucha luuke xawissanno.

mannu ogimma horonsire loosanno uduunni giddo siwiilunni loonsoonniri qotto, meesane, billachu, akaafu, zaaffunna addi addi dani uduunni duumu madaabbari aana no

Aduwu agaraano aduwu agaraano yinaniri giddo mittu aduwu agaraanchi dikkote giddo uure foto ka`ani leelanohu aduwu agaraanchoti yine gaamani yaate.

Yanna abbitenna mannu daafuro gate tenera wodhe sagale loosirate buna gafirate sherko assirate waa iibbishirate horonsirano mini uduuneti siwiilamoho caabbichu wolqanni loossano.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate kowiicho sagalete mini leellanni nooe anera

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate maate gamba yite shoole ikkite kaameru mine nooti leeltanni nooe

hedonsa halashshite kayinni umi nenni hasaabbanni kifilete giddo shiqishshanno tonne coy fooliishsho daftari ne aana gede assatenni jawaachishinsa borreesse hedonsa.

tini misile sagale leellishshanno tini sagaleno sayeente xe"a ikkitinoti inatanna gattinota labbannoti waajjo lame kasa afidhino sayeenera noota leellishshanno misileeti yaate

Rosiisaanote Biddissa Horonsi nanni Gara Kuni rosiisaanote biddissi rosaanote maxaafa qaafo qaafontenni ha runsannoho Rosiisaanote Biddissa Horonsi nanni Gara Kuni rosiisaanote biddissi rosaanote.

maxaafinsa giddo noo coy Loonseemmo fooliishshuwara techo borreessate maxaafinsa giddo noo coy maxaafinsa giddo noo coy Loonseemmo fooliishshuwara techo borreessate.

albisi Kaphinota gudannonku albaanni mooranni albisi Kaphinota gudannonku albaanni mooranni albisi Kaphinota Kaphinota albisi mooranni albaanni gudannonku kulanni isootina hooltootie !

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile baattote ofollonna xagge leellishshanno.

nabbabbanno yannara mitiinsannonsari hee riro la atenni Lowo geeshsha danchu garinni kaa linsa nabbabbanno yannara mitiinsannonsari hee riro la atenni.

Hawaassa tini misilete aana leeltanonketi hawaasi garbu waa ikanna kayini misilete aana leelano hodhishi wayi aaani hodhishaati yinanija ikano yinani.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro kaammelu aanna duummu daraarichu aannaho noohu leelanno

lame meentinna lamu labali ike uurino gari baxisanno hatono kuri meenti udirinno qamise lowo geesha baxisanno kayinnila kuri meenti alibaho riqe hatonno suumate ga'ninori dibaxisanno.

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera lekkate kaase godo'laano uddidhannoha duumonna waajju kuulinni buurantino uddano amadinoha isino uddire nooha mitto mancho xawissanno.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni haqqicho leeltanni nooe haqqicho

Mikchere tini mikcherete yineemoti muiziqu uduunichi widira higge gaamantanoha ikanna misilete aana wore leelinshana seeke buuxomota xawiseemo yaate yee kulemmo.

Kalaqonna qooxeessa kuni kalaqi woyi qooxeessi kalaqamino gari ilaalu gede ikke kalaqaminoho kuni dargi la'niha ikkiro lowo geeshsha ikke baxisannoho

Anfoonni woy anfoonnikki manna doogo woy nafara anfe keere haa nikkinni sa a didandiinanni Anfoonni woy anfoonnikki manna doogo woy nafara anfe.

Konne darga beetu addi addi muro daatanni leela muro giddose addi addi horo afidhino uyiitanno horo giddo addi addi baadi xaagaati

Kuni misilete aana leelanohu hodhishsha loosanoha ikke xexerisa titire loosani xexerisu giddo gooma bidi asani nooha leelishano yaateni buuxo asinoomo.

Meu manni no? Shiqqi yee leellanno manni meeyatenso labbayho? Hiittoore uddirinno mannaaati? Hiittoo darga noo mannaati? Beetto umose woy dananchose hiitto assidhe no?

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Korkaatuno coy fooliishsho kaimira Techo kayinni su muwa coy fooliishsho borreessamanno su mi ikkitote anna ama deerrinni la neemmo Korkaatuno coy fooliishsho kaimira.

Agattote yinayii baali gattikki duunne worroyi. Kuri agatto horonsiranno manni barru baala horonsirannoha ikkiro kayii lowo woxe hunanno konnira baalu karuyi ikko.

Mitto barra amadeennae hige ate ka a Harqinna Boorago mitte haja aana ayeewa mareemmo yee hasaabbannore konni woroonni shiqinore dayommo Mitto.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani iseno mati yiinumoro teepete yinanita ikitana horoseno dancha ikase bunxemoha

Waaliyu barrunni lame kiilomeetire Misile Cilaada galashshonna Waaliya geeshsha ha ratenni egennamino Cilaadu Galashshi hee rannohu Itophiyaho gaxigalaati Waaliyu barrunni lame kiilomeetire.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate tini tombolla duunantinoti leeltanni nooe

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro danu danunkunni loonsse woroonnitti qaamatto duucha sayiinnera woreenna nootti leelittanno

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro mitte jawa hoowe gidoonni mannu harammanni nna mitu offolle noohu leelanno

Kifilete giddo addi addi mitiimma Loossinanni noonsa heedhuro la anni kaa linsa hattenne gufo Seennunna labballu taalo beeqqo assitanno gede jawaachishinsa.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti

Ko`ate tene koate misilete aana leelishanonte gedde seenu koate yineemoha ikanna tene seenu callu wodhano gede misilete aana leeltanohura kuleemo.

Mannu sasu albaage haranna yanna hashshiteenna waye noowa gordu xawaabbi waaho dana soorreenna noowa duumo gordonna waajjo kuula xawaabba lawannoha afirinowaati yaate

Massanni noo mannaati? Hiittoore uddire noo mannaati? Goowinsara suxxinohu mamiichi qoqqowi manni horoonsiranno budu uduunni hoccooti? Badhensaanni du'namanni noohaa maati yinanni? Haanjirinohana?

topiyu giddo duuchu dani amma'no nooha ikkana konne leelanno manni ortodokisete amma'no harunsanno manna ikkino gede uddirino uddanonninna anga amadino coyiinii buuxa dandiinanni.

Kaamelu doogote aana alba eela hige haranni no. Badhesiinni hige hojjasi lowo geya seedino hijaari leellano. Hijaaru giddora e'nayi waalchino kolishoho?

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno xawoho nooti buubbanno ceichooti yaate

Haaro minoni rosu mine, rosu mini rosaanote eggenote bu'eeti, rosaano rosu minira hadhe rosuha ikkiro ga'a gobba ragiraano yaamantara danditano

techo borreessate bude kayinni mitte coy fooliishsho ronseemmo techo borreessate bude kayinni techo borreessate bude kayinni mitte coy fooliishsho ronseemmo.

kifilete giddo addi kaa lo busha ma lisita afe Barru taalo arrishsho hasiissannonsa heedhuro lowo geeshsha huffi yite iibbitanno kaa lo assatenni irkisinsa.

aleenni la ini lawishshi garinni aantete noota qaallate bisubba xaadissinne Rsn aleenni la ini lawishshi garinni aantete noota qaallate bisubba.

Kolishsho doogo loosatte daga qarunni gatisatte mangiste konni garinni loosisanni affanttanno. Tene doogo biiffisse loosanni noohu ume taashanno kaamelaatti yaatte

Budu uduunni suuqe budu uduunni yaa mannu budinsanni udiranno uduuneeti yaate qoleno lowo gobbaha bude leellishano uduuneeti yaate budu uduunni danchaho

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Aleenni misilete aana leeltannoti dooyannoha woy gooma aririno barcima ikkanna addi addi baayicho horonsi'nannise, lawishaho umo loonsanni mine biirote, fayyimmate mine ho'roonsi'nanni.

Rosatenna rosiisate assootubba kifile geeshsha deerri deerrinsanni lossidhanni hadhanno garinni nabbawannire ontenta bisubbanna shoolenta afuu danduubba nabbawa borreessa macciishshanna coyi ra irkissate bilchaatinsanni.

Suwashsho Kifilete wo naalshi qeechi loosonna mini looso kifilete loossanno looso rosiisaano gamba assitanno Suwashsho Kifilete wo naalshi qeechi loosonna mini looso.

Lekkate qubbe culunqano yanna yannate mudha hoongiro xure amaddannonna culunqa lophite caafulaabbanno Lekkate qubbe culunqano yanna yannate mudha hoongiro xure.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Macciishshate Gedensiidi Huwato daqiiqa Looseemmo Loossinanni Techo afuu jirte rosinke giddo batinyisaanonna deerrisaano kiiro Ayyarete Burquuqama la neemmo Macciishshate Gedensiidi.

Galani mine wodhinani uduunicho kone galani mine wodhinani uduunicho mine wodhineena bababxitino horora hosiisinaniha ikanna goxate uduune wodhate horonsinanireeti yinani.

konne bayicho kalaqonna qooxeessa ikkanna, konne bayicho leeemma kayinsoonnita la'anni nooha ikkanna, konni qooxeessi'ra mannootuno tenne leemmi giddo noohu no.

Kunni maxaafi sidaamu afiinni boreesinoonni maxaafaati konni maxaafi amado affi-borro yotanote. Konne maxaafa garinni amada hoongoonni daafo ilete la'a cee'mishano.

tini misile giwirinnu laalcho leellishshannote kuni laalchino duuchu dani laalcho ikkanna leellano garinni badala hattono shaanu dinnichunna weese wolurino noowa ikkinota

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno amma'note mini leellannoe

mittu vayresetenni amadamiro nturo mimmitoho kula hooga mannu fajjosinni daqiiqa Eedisi mundeete buuxo assi rate hagiirraamo ikka hooganna w k l vayresete Yannate Gurdi ledaano taraawo noowa gatisate lowo guficho ikke.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro gidde ganne qunxuwatte woroonihu nna mannu isi mule noohu leelanno yaatte

Sayikkihunni addi addiha moolanna du namaancho ishine bale umme waama Mannu heeshshora qararichooti yine hasiissanno Sayikkihunni addi addiha moolanna du namaancho ishine.

Laammiso Mitte soodo Lexxi saada allaalara haa re dawaranni ooso ya godo litanni fushshi Laammiso Mitte soodo Lexxi saada allaalara haa re dawaranni ooso ya.

Rosu base ikkanna rosaano baalanti rosu mini uddano haalli alira bica kuula afidhinota uddidhe Halli worira kolishsho kuula afidhinota qodhite gaamotenni maxaaffa game xiinxaawanni afamanno

Korkaatuno manninke macciishshammensa Qoleno xawisannohonna annu awurunni dayno Sidaama seyohe diru kaayya suusa ikkinohuraati Korkaatuno manninke macciishshammensa Qoleno xawisannohonna annu.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate daffe biinfohu hayxu leellanni nooe

kayinni ane ledo mitteenni Qoonqote tuqqo yaa mayyaatero qoonqote tuqqo xaadinse qaale suwinse kuleemmo nena kuleemma nena seekkitine nabbambo kayinni.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro shiimmadda saaxine loonse dinicha wonshinne woroonnitti leelittanno geesha batinye

Konni daafira kaameelancho taysate fajjinoonnikki widoonni tayisse doogo aana ha nanni woyite qorophine sa anno Konni daafira kaameelancho taysate fajjinoonnikki widoonni tayisse.

Koatte tini koatte seenunita ikitanna tene koatte mama anfanite meu birrini hidhinani ise mama loosantano faafirikise mama afamanoro afootonso hiitoti?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Kunni biso hayishi'nanni saamunna ikanna konne saamunna kalaqamu muronni loonsoonniha ikino daafira foolesi lowo geesha su'naanoho. Foolisi lowo baxisano saamunnaati.

Qaallate Egenno Fidalete aantenni worriro danaawa dandoo danqa yaanno garinni taaltanno Qaallate Egenno Fidalete aantenni worriro danaawa dandoo Qaallate Egenno.

Kuni misilete aana la'neemo meeniti woyi seeni budeensa ayirisino garinni budunita udano'nsa udire aliba'nsanni siina wodhe budenisa bowirisate woyi eggensiisate looso loosino

Baattote uulayiidi bakkalchoho. Hakkuyi giddono mannu uurre no. Kawaanni kayii wayii nooha lawannoe. Iimidino giira giirroyi buwani gede ikke duu'mino.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Irko Qaalla woy handaarra garunni nabbawate mommodditanno heedhuro hattenne qaalla woy handaarra hiliddaanna kifillara qoonqote qoonqote tuqqora qaali suudeho beekkanni nabbawisiisi.

Keere haa ratenni afi nanniri giddo giraafete giddo gobbate odoo mittete Keere haa ratenni afi nanniri giddo giraafete Keere haa.

Kuri godo le widoonni qole Ficheete hashsha usudhe galino anga soodo wedellu baxille qusso giwanna w k l sokka tidhe layi rihu gedensaanni Qawaallanku saysannonna boohaaranno.

Tenne misile aana noore borrotenni aane noo garinni xawiseemo. Tenne misile aana leelanni nooerri lamu manchi alba hige hasaabbanna xawissanno.

kowiicho lekate wodhinannihu leellanni noohu lowonta biifannnohu mannu gufichu babbaxxinori gane gawajjannokki gede gargarannohu leellanni nooe konne wodha lowo geeshsha faayyate

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Foonchu kuni xeichame kiname basera noohu daade dirano waati wolqateni dirra dandaano daafira daa"attote marrano manni agadhani daa"atiro dibushano ytano hedo daginoe.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote tini lamenti maqasete murate horoonsi'nannite

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Mimmito keere haa ra woy xa ma lawishshi garinni aantete noo su muwa gutunna woshshoha ledo bando Mimmito keere haa ra woy xa ma lawishshi.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri babbaxitinno uddanna uddidhinorri into labballi leelitanni nooe.

Daddalu baanke giddonni hawalle keere daginni yine owaattano keere ha'nanni mannu hasiri owaantera umosi qixxeesse daano gede assine fajetenni hananfonni.

Borreessate Bude daqiiqa Afuu jirte wodho garinni qoonqote Qoonqote Duu rama duu rama qaalu kaimira didagganno Borreessate Bude daqiiqa Afuu jirte wodho.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno atara ganne gamba assinanni hee'noonnihu leellanni nooe

Addi addi qarri noonsari Keere haa nanni yannara keere kaa lo hasidhanno heedhuro haa rannohuranna xa mannohura borreessitanno yannara irkisinsa Addi.

Konne darga mannu ganbba yee doogo haranni leelanno insa mule leelanno kaameeli giddosi addi addita babbaxitino horo aannoho kunne kaameela loonoosi gari addinta maalaliisiisanno

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate tini hawasa loonsoonni doogooti

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

duuchu dani sumudi noohu giddo amaarunna inglizete afiinni borreessinooni borro noohu haesha yaannohu biiru faabiriki sumuda ikkasi kulannoho yaate kuni noohu

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

sasu dani kuula buurroonni huxxi aana mitte dubbu saada giddo lekkase albiidita harancho ikitinota su'mase kangaarote yinannita borreessine iseno loonse worroonnite yaate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate wee'nichu maaikkinoikka

Ani konne manna laeemma woyiite maate lawannoe. Uddano annunna qaaqqu mittu danita udidhe no. Ama kayii qaaqqo hanqaffe uniserano goowiserano wodhitinori no.

tenne basera batinyu manni fule loonsoonni gide gamba assanni nooha ikkanna, kuni mannino konne gide gamab assanni noohu woy muranni noohu haantotenniti.

Qaalla Gurcho fiche ammanama ammanama hooga bassa madi re hurinokki biso ayirrisa shollisha ayirrinye shollinye baxama giwama kapha halaale coyi ra qoltino dawaro konni aleenni.

Dangiso Kachaara dhaggete giddo noo keere haa re marino hajo kuli Dangiso Kachaara dhaggete giddo noo keere Dangiso Kachaara dhaggete.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate jaanjiweelu noohu leellannoe

Nabbawate Albiidi Huwato daqiiqa daqiiqa Umi lamala sayikki barrita afuu jirte umo asse Ammanama qaagiissatenni sa u lamala giddo yaanno qaale ani nabbawe fichesino aane rossinore qaagiissinsa.

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti

Sidaamunna oromote dannira kalaqantanno kipho hegerame tiro abbate lamunku qoqqowu gashshooti kaajjado hasaawa assino ytano odoo dagate odeessinonitta ikkase buuxoommo.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

Looseemmo Addi addi mitiimma noonsa heedhuro hasiisanno garinni kaa linsa nabbawankera albaanni niwaawete umo Sagalete Dana kuleemmo a nena macciishshe.

Sagalete mineeti yaate Kuni mini duuchu Dani sagalenna duuchu Dani agatti afantano biifado mineeti yaate Kuni mini duucha basera afamano uaate

tenne basera jawu anni ofolle nooha ikkanna, kuni annino geedhate widi'ra hige ha'ranni nooha ikkanna, umosino waajjo awuuwe qaqqassanni noosi manchooti.

Kuni misilete la'neemohu, Nafara nootta siito woyi mereerima deera nootta woricho ikkase xawissano, manu saadatewini lowo horo afirano, buurunni, adotenninna maalunni

Konne daga beetu dancha afansha woy bararsha amde leelanno kunu beetii hattono goowisi aana dancha biifnino seesu uduunicho wodhe leelanno

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate rosaanchu umoho uddano usudhe loosanni noori maaati

Isayyo Borreessa daqiiqa loosse sa ino looso Loonseemmo marro qolte la anni buuxxanno woyte sa u yannara borreessitine jawaachishinsa Isayyo.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

beetonnonti hojja lowontanni baxisanno hakinno sa'e shaalignisenno baxisannoho udidhinno udanno hatonno goowahonna umoho wodhitinohu waajonna duumo kuula afirinohu lowogeesha biifanno gadde asinnose.

Tiini koatee loowo hooro noota lelshanno koolenno daana daancha geede biifadhoo kunni koate daansinno biicahoo baarchimu aana wooronsitaa buunxamora dandiinmo.

Konnira gedera meyate loosi weese hoga waasa koo tee baxxanni kalaqaminohu loosu qisha waa dirra gide daaha qaamatto badooshshi tidhama noosi.

xaano mitto qaale marte la anni borreessitanno gede haa ne mitteenni loonsanni la no xaano mitto qaale marte la anni borreessitanno gede.

tini misile lowo geeshsha biiffannota ikkite addi addi akata amadde nooti leeltannoe tini maati yiniro manchu muziiqu uduunne fgodo'lanni noohu lelanno

Techo niwaawenke Wolu Itophiyaho muxxe gaxigala ikkinohu illachishshannohu Duume Yeedaalanna Niyaalaho Techo niwaawenke Wolu Itophiyaho muxxe gaxigala ikkinohu illachishshannohu Duume.

sidaamu buni lekkate kaase godo'laancho ikkinohu lamenta angasi iima qole kalaaqaancho huuciranni nooha lawannoho, hattono kuni godo'lanchi uddirinohu 42 quxure noo mallayaati.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe udune udire sesena

Tinni illete leelitanni nooti intani atikilitete giddo mittete iseno su'mse timaatime yinannise hakiino sa'eena uyitano horro giddo mitte itatte kaalitano.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile baxile xawisatte horonsinanni malaate xawissanno misileeti.

Tene misilete aana leeltanota babaxitino dani qaamato leeltanoha ikanna tene babaxitino dani qaamatuwa mite biradistete mite sayiinete woreena misilete leeltano yaate.

tini deerru deerrunku worroonni sayinna ikkitanna kuri sayinna lowi horo uyitanno. hattonni mini giddo saaxinete maanxe wosinu daanno yannara horoonsi'nanni.

mitte kilaase giddo rosaanonna rosiisaanchu nooha ikkanna, rosiisaanchu borreessanna rosaanono borreessidhanni afantanno yaate. hattono faname noo waalchi leelanni no .

Angate qubbe culunqa marro qoltine la atenni aantete shiqqino yanna yannate mudha hoongiro xurte sona ba anno Angate qubbe culunqa marro qoltine.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro shaana hiritanninna shaana hidhanni noo manni leelaanni nooe.

Tenne misile aana noore borrotenni aane noo garinni xawiseemo. Tenne misile aana leelanni nooerri lowo geeshsha biifanohanna lowo ijaara xawissanno.

Tini albankeeni noo misilera leeltanoti maatiro afinooni rosaano giddo wore henoniri maati me`ere wore heenoni insano mamati maaho horonsinaniho kulle?

Borreessa Isayyo Borreessa Ha runsi keeno isayyo borreessate ikkitanno hedo qixxeessidhanno woyte kifilete millissanninna hedonsa fooshshanni lai Borreessa Isayyo Borreessa Ha runsi keeno.

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. kuuni bayichu quchuna lawwano. loowo kaamerina loowo maani uure noohau leelani noo. qolteno mulensa miina noo.

Tenne misile aana noore borrotenni aane noo garinni xawiseemo. Tenne misile aana leelanni nooerri gordu kuula buuronihu rosu minne xawissanno.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile lamu kubaayirra worooniha anganni farsho xawissanno.

Meentunna laballu koate, koatete yineemo woyite fabirakunni manu eggenonni irikisante loosante dikkote manu horonsirano gede shiqe manaho leka gawajantanokki gede agaritano

Misilete aana mittu manchi alba kawa hihe daani nooha ikanna badhesiini kayiini hodhishshu woyi baajaje mana kawa ka`a qoltanoti uurite no.

Kuri kiiro haammattu wedelli maricho loosanni nooreetti yinummoha ikkiro diraamma loosanni noo oosso gidoonni lamu waajjule udidhe noori noo yaatte